i woy njeegluwaa a paax parce que depuis o nqool koor onqa bo ndiik i mbi'atee émission. Yaam ka i mbug'u nga bo o nqool koor onqe suur ii. Nqool koor onqe suarahin i ndefat na activité ka andoona yee vraiment ga yaac o ɗom bo i mbag'iran o mbokat fo émission ke . I njeegluwaa teen a paax njeegluwaa auditeur ke a paax a paax we andoona yee vraiment auditeur ke naa nangilooxaa émission ne a chaque fois. Xaye koy comme ne i mbi'tan rek xaye in way layaa no affaire reverdissement. Um rappeler a nuun rek ee projet nene ka ref rek ee projet na andoona yee ligne Europeenne ten financer un a tegin na xa ɓay World Visio:(Anglais) te piloter an avec les partenaire technique comme IKRAF a fi'angaan rek de yo'nuwaa no ke na layel la RNA. La RNA a layel la regénération naturelle assisté seereer we layan wala layan Fall we sax karkaral karkarala ref ka andoona yee koy vraiment ka may notion. Notion ka andoona yee wiin we fop presque commune ne a jega wa andoona yee a formé e teen . Bo a commencer a pratiquer a ke na layel karkaral ndiiki a fi'angaan i lay fo den notion ka andoona yee rappel a refka parce que den déjà a jega wa andna. Um rappeler rek e fagun faak i former a 446 producteur ;ren koy i commencer u former u 45 producteur Mais malheuresement jir lene a commencer rok i arreter activité bo ya andoona yee roog a tegtan meen; yaasam roog a fi'in to ta ñof. A fi'angaan rek ka i rappeler ka den rek parce que a jega mayu wa andoona yee ga mbeectaayo ke refna regénération naturelle assisté ta ref karkaral wala sax den fa qox den ne da mbi'tan a gutatir fo ne andoona yee nene i mbugtun . Parce que regénération naturelle assisté ta ref karkaral fe ka jeg étape .Étape mayu ka andoona yee bon wiin we gaa mbarno respecter .Soko koy ke na layel karkaral a jeg parce que o ɗeetanga ke na layel 1er étape ne ta ref repérage. Sélection des rejets parce que mene repérage ten refu manaam o ret no qol le d'abord xan o jeg lang o ret no qol le ɗeet taxar teƥ ke andoona yee den ndef maaga taxar teƥ ke ndefna maaga. Kene layel repérage ɗeeta den, o ɗeetanga den bo pare koy o sip a den xa loq kene na layel repérage o pare'anga no kene xan a layel entretien astahfrilah sélection sélection des rejets. Neene o nga'anga bo ƴut ret jil, jil rejets ke andoona yee den bugo maaga taxar ke andoona yee den bugo da ndef no qol le sokoy o xaƴa den maago soko koy étape lakas a reefka taaga Saliou. A soɓanga jega ka andoona yee ko bug no leran no étape nene Saliou i mbaga moƴo nqolatindin o lay fo askan ne leerna den premier étape nene andoona yee ten ref repérage et sélection des déchets.

A fi'angaan rek o fog ole étape eetan nene o ɗeetangaan i laya repérage ta ref ret no qol lee ɗeet taxar ke ndefna maaga o ga'anga den bo pare o selectionner. Manaaam o jil taxar ke andoona yee den moƴanong pour xaƴa den no qol le . Mais souvent Saliou yenisay o ret no qol, koo reta maaga ga'kiro maaga taxar leŋ taxar teƥ ka andoona yee a saxa pour o waag o topatwa den .Mais mene ka jeg technique na na layel en semancement et épandage de graine mene manaam en semancement. O ɗeetangaan we njegna naak a andan comme ca o jeg'anga a xa tim saas o cooxin naak le ta ñaamin a nefere'anga ga'aa xa tim axe saas nene ba sutuna rek ga pare a pour a sax o xot a tos alaaga o ret yipin no qol la. Roog fe deɓanga rek o ga' ta sax wala boog o waaɗ xa tim taxar aka andoona yee ten bugo ke na layel épandage de graine o waaɗ xa tim axeene o gar wasaare a den kam o qol le pour da mbaag o sax a fi'angaan roog fe deɓanga ta sax. Donc situation nene par fois ka jega mais paysan ke ga tayla pour a mbi' kene to a jega teen solo a paax a paax a paax no qol lu retoona ga'iro maaga taxar rek utiliser i en semancement et épandage de graine. waaɗ njegel xa tim axa ta ñaamna o xotin, xot a tos ale o yipin maaga a tos pis o ku ta waagna ref wo xa yipan no qol la rek xan aa jeg ka saxna maaga .Taxar ka saxna maaga donc wala pambe ke yiin affaire kene, ndiiki o jegangee méthode nene koy o waaɗ xa tim taxar we bugoona comme ca o saƴin rek bo xa tim axe sutu o ret wasaare'in Mais koy ka teelke sax mais en semancement fe ten moƴu yomb Saliou.
Ndigil o Khadim ne laytanoona naaga yo manaam a koƥ ale i mbariran o ɗeeta ɗeet nene rek to taxar ndefeeyo meen. Kon manaam nene laytanoona a jega solo souvent koy in étape nene ka i yaacin o négliger ta manaam ga i taylanooyo yaam o ɗeetangaan en général o buganga xot xa tim saas damine ax cungi wasaare mene classe es ne fop ka layka yee a ax kene daal wax deg yala mimat wagim kene ka niid . Kon la meilleur technique aussi a taxa bo surtout jamano kene andoona yee ten i passer u andoona yee wiin we ga mbiwoogu wene a nqanja yiin kene yiin. Manaam yenisay o gar no qol soɓ maaga o kiin oxa xotna ngeñ a gar bo no ndaxar o ndeɓ ta fi' maaga ngañ ne a dox ndaxar na e% yoq ke xaƴa ñak o and a refaa. Nangee refaa o bon, nangee refaa lakas mais ñak o and ten na warala yoq kene fop ii bo a taxa comme ne laytnoona ndiiki rek a jega solo. Kon cegel ke andoona yee ten na ndefana in na koƥ ale a ndosanaayo in a tos alene da yipaayo a jeg xa tim a taxar axa andoona yee den na ndefaayo teen o bufangaan o ɓaxangaan no qolof rek a saxa ga rek topatooxin Khadim.
Merci beaucoup bon um rappeler a nuun bo ndiik rek emission ne ka jeg wa andoona yee inviter ka inviter enayo to mbadiidafulee i cunga den rek. A mbadiidanga xan i ɓek a den da présenter oox a njoot o lay fo population ne . A fi'angaan rek Saliou étape nene suuranga a jega étape lakas na andoona yee ten reefu teen ta ref <hesitation> entretien et sélection des rejets entretien des rejets entretien et sélection des rejets. Keene manaam ,manaam koy wiin mayu a nqaƴta o ɓay den étape eetan ne waaga ret ga taxar o jil taxar ke bugoona mais entretien fe koy warna teen ten jegkeeru . Parce que souvent wiin we ga taylaayo um rappeler a population ee semaine nene fop sax no kene i ndef avec l' appui de la mairie i ndeta kam commune ne fop xa qol axe andoona yee fop a mbi'e sur RNA i mbi'a ma entretien taye'atin taxar ke. Mais i nqeɗaa population ne andoona den ee kaaga ka i ngar pour ndimle a den mais refee ka andoonaye in mbarno mbi' ,den mbarno mbi' bo den étape nu da mbaasna no RNA fe rek mbi'atee RNA . Parce que ndaxar o jilangaan xaƴin maaga rek a naaq ake ba maakaayo gaa yooraayo a fi'angaan ga meɗa ta wondu bon maaga RNA jegee maaga. Donc fook o jil gar sokoy topatwaa den a topatax ale fop ten refu o taye'in. Taye'in korosin ba ta xen a fi'angaan o sipanin maaga kene layel un tuteur .Sip maaga o loq yonanin fo den pour te damtin pour ta geenu a fi'angaan mene xan ta jeg securité. Mene i inoranga mene xin o fi'anga jil xendan xa yoqu fok o aar ndaxar ne, aar ndaxar ne ten ref tuteur nene layma o loq ole o sipa maaga sokoy a felangang o xum maaga o liir o yaxgu . D' ailleurs ga i ndeta sax no semaine nene i mbisa peinture fa andoona yee i peinture a maaga presque taxar ke fop bo ande oxu garatna rek o ɗeetangaan rek xan o ande kene kaa aarel sam kat fat i layir rek ndigil yaq fe moom a maya na koƥ ale surtout période nene i ndefna. Fook a jeg na andoona yee nen i njefandikoora taxar ke parce que yaq fe ɗoma lool lool to a jega mesure fa i nqotna ten sax i sutooxanga mene rek xan i commencer appliquer inooyo . Parce que xendan bo mene tamit bo tige xen o xaƴ wiin we da yaqaayo a ɗoma mi koy bon laya xaƴkiim o leŋ saate'es fe genma sax ten um eetka cité. Ta ref o Ɓoof a Ndoyen ta ref o Ɓoof Ndemen ta ref o Ɓoof Ndoyen ta ref o Ɓoof a Puupuy owey yaqaa kene moom ndaskinum owey yaqaa to kene vraiment a waaga yaq. Parce que mene i ndefna ka i expliquer afulaa RNA ke ta ref na karkaral mais i ndokafulee no ke andoona yee ten taxu wiin we ngalaat RNA mais i expliquer anga ke refna RNA bo pare xan i ndalfo lay wiin we xar waralu wiin we a impliquer el pour a mbi'aa RNA. Mais i layanga nene RNA RNA to i layee den o njiriñ onqe rek jegee o njiriñ mais ka i lalganafulaa ne RNA a watka .Mais yaq fe ɗoma ke xotoona o Ɓoof ole genma um layanga o Ɓoof rek xaƴim o Ɓoof o leŋ Ndoyen Puufi. Bo Farale sax o Ɓoof a fogu fop donc fat i ngoorngoorlu ande ke i yaqaa a qox in i yaqanaayo ke i mbi'aa conséquence ke na in a dalkaayo to lay'aam a nuun mene ndaxar a jega na andoona yee bo o godtan rek waxey yaqaa a paax c' est vrai xan o ñoowin ɓalof mais ke yaqoona ten xupu ñoowin paal a fi'angaan rek Saliou no entretien fene i layna o deɓ ten xa kadu'of soko koy i ndok no débat lakas.
Merci bien Khadim étape nene refo na étape njegu solo yo manaam entretien a qendan manaam en général a qendan alene ten i taylaayo bo taxar ke mbaagke ñoowoyo ne da mbarna ñoowit . Parce que o garanga ga' o ndaxar o ndeɓ topatwinu ndare o naɗtangan xaƴin naaga rek, o retanga ta ɓaat o ɗaar comme ne ta laytuna aussi a naaq ake andoona yee den na ngaraayo no ndaxar ɗeɓ onqeene ka mbaro mbañelooyo bo ndaxar ne a mbaag o ñoowooyo a paax . Manam o garanga a ga' o ndaxar o ndeɓ onqe wara xendan ke widuna ee sipanin maaga o loq ola andoona yee ten na refka o geƴnuwan. Mmanam o geƴnuwan olaaga ten na taxka bo ndaxar ne fo xooxum xan a jeg ma ta geƴnuna ba waag o saɗik, a waago jof e taxar ke e cegel ke aussi mbaagkiran o maafaayo. Parce que o xaƴangaan nene nqeñ a waaga gar a maafin wala a ɓolin ndaa o sipanangaan maaga a teex ala andoona yee xan a ref o geƴnuwan no ndaxar ne manam xan a ci'an doole a waag o nata ndaxar ne ndaxar ne waag o jof. Cegel ke a mbagin o moytuwaa comme ne ta leytuna rek foogaam ee nu nga'a semaine nene fop auto mairie le presque oxey widaa fo den na koƥ ale ngareeyo pour a nqendanan a nuun mais ga ngarooyo pour a yoon a nuun na qendan ale andoona yee nuun wey mbi'anooyo na xa goxgoxaat axe. Gace ngalama a jega wa andoona yee vraiment a ngeenwa teen a keñ ceek kon wene in way feliciter a den layaa den ee rek fat da continuer ooyo, layaa den ee résultat ke owey mbamir ne we andoona yee aussi a nanda fo wiin wene to mbi'afulee nand naaga a mbara ɗeetaayo no wene aussi. Manaam pour taxar kene a mbaag o ndakwiida to kon Khadim étape nen andoona yee ten ref étape a qemban alene étape njegu solo yo surtout no camano kene andna yee in way ndeta na qooq ale andoona yee machine of a waaga gar a ɗeg o ndaxar o ndeɓ onqe ta wat.
Effectivement
A waaga aussi manaam mayu mayu ka andoona yee surtout no ndiig nene ndaxar no ndiig a moƴo waag o fel o topatu yee no ƴiid parce que ndiig ne ga'kiro njegel na andoona yee xan a gar a yaqin.
A gar a yaqin ,
Wo wo no qolof o bug ko garaa rek, xendanaa naɗtaa ainsi de suite kon vraiment i mbaaga ndamat mene aussi pour mbaan ndax roog i nga' ee résultat ke andoona yee den aussi den a mbi'aayo na koƥ ale a yoonaayo nuun no calel kene Khadim .
Kene layoona a jega solo intervention ne a jega solo a paax a paax bo ndiik no entretien fe rek ande ka jeg ka na layel élégage fo émbonage émboner fo éléguer fogree Ga'aa ka jeg wa andoona yee nangee tailler a ndaxar mais gaa ngaraa ɗegaa naaq a maak ake kene koy kaa yaqaa ndaxar parce que ndaxar ka jeg na ta godtel. Comme ca par exemple moɗel kene da layaa yee faaxee no qol a faaxa no qol parce que refee yee moɗel ne ten faaxeeru no qol le mais gañcax le sax na yooraa moɗel ne ka jeg ka ta soxlana Ka soxla njeeƈ ne ka soxla a quɓaan to ku andoona yee ka manquer teen rek ta yaqanin développement donc mene ga i lay a nuun ee ngotyo nu tailler ndaxar ne ba ta goɗ took ndax njeeƈ ne waag o daaw gañcax le lanq Ko ga'aa mayu wa andoona yee moɗel ga saxaa na xa qol axe da ngodaa, a mbatnaa den ee moɗel faaxee no qol to aussi a faaxa no qol comme nar o rek ndaxar nu na fi'aa yook kuu duufoona maaga faaxkee donc i laya nuun étape eetan ne andoona yee ten karkaral ee eeta ret no qol la ɗeet taxar ke saxna maaga. Sokoy o ƴutanga o jil taxar ke moƴanonga o xaƴa den maaga, o ƴutanga no kaaga koy o gar no entretien fe a topatoox ale koros a den sipan a den xa loq da ngeenu o ɓaat o gar no sécurité fe a felangan o peinture wala o xum xa liir xa yaxgu. Ginaaw yee i mbi'na kene koy naxaa den, topatwaa den bo taxar ke maak ndiiki xa yoqu exploitation parce que taxar ke yit refee yee gan mbi'in na koƥ ale rek mbañin o njefanikoor. Fook nu njefandikooran parce que ndaxar kaa retaa ba ba tolu no période d' exploitation mene fook o utiliser in wala ndaxar na nogoy mekoy ka jeg na ta fi'tel; refee yee koo garaa gar rek ruus saas ne wala o ruus ndaxar ne ta xool. Fook i ndet mbi' exploitation resonner une exploitation resonner manaam a cefandikoor ala andoona yee ka yoon fo yiif and ke andoona yee a faaxa no ndaxar fo ke andoona yee faaxee no ndaxar ne c' est trés important Saliou donc mene il faut que i sensibliser population ne. Parce que o layanga exploitation rek exploitation ka yaaj ke xotonga na teex ake pour utiliser a den fi' a den a keƥ ke xotoona no daaƭ le pour ñoowin cegel ke xotoona na xa pas axe . Pour waadnax wala lakas fo lakas bo ret bo na paƴ ake donc exploitation ne ka yaaj ret bo na xa cuuƭ axe ,mais a jega ka ga'uma rew we mbi'aa tang kene keene moom axu dameana teen Saliou xan a ɗom lool. Anda ke da mbi'aa, gaa ndetaa no saas ke ndoki den ne ndokiwum ne xa ñaƥ axe ndoki ne den a ñaɓtaayo. Mais ɗeeti o kiin njeeƈ ne sumanga rek o wolin cer ɓor rek fe fa den njeeƈ nem a fi'ka no ten xaƴa andiro yee saas ne ka ñoawaa nen ñopwaayo. Ndoki um nene ta saqna nqaƴeeno fo ten mais nu mbugo mbolin bata yoq cer ɓor attaque ke attaquer in a fi'angaan rek ta commencer a weeraa, a commencer a jeg ngaañ ,a jega sumaan ale a koƥ, ga' ta commencer a xonaa kene meme axu jangeerna sax wala o layel o ten wara and ee kene faaxee. Mais wolwi yoq cer ɓor rek, wolwi yoq cer ɓor bo ga' donc ca s' est un problème na andoona yee vraiment population ne a mbara a mbaag o o mbaxtantel. A fi'angaan rek um ɗeg o ndik dalin genares wene andoona ye owey sooga mbadiid lay'anma nuun yee i sooga commencer émission ne . Lay'aam a nuun ne i njega wa andoona yee den i mbaru nderit plateau ne ta ref l' animateur de la commune de Thiaré Nialgui Monsieur Mamadou Dione fo l 'agent chef agent des eaux et foret de l' arrondissement de Ndiob monsieur Dramé